Issi salo mala meraa tiyettida qeeri keettee penggen issi yiira na'ay barkka eqqiis. Ha yiiraa be'iyoo wode asi baynnasan barkka muzzu giidoogee qaretissiyaba.

Keexettidi daro layittaa qoodissida gal'ida keettatu gidduwaara loosso ogee sitti giidi beettes. Ha ogiyaappe ya baggaarakka ha baggaarakka keettayi des.

Issi maccasiyaa ajjoraa soosuwaa mati baada haattaa kushiyan oyqidatan eqqasu. Ayba ufayssiyaa soho hageeshin issitonne beenan deishin ceeggasi. Issito baana.

Issi zamaana kaamiyaa keehin puulatida haonttan zo'o ciishshan lo'a uttasu. H a kaamessi guye baggaarakka lo'iyaa ciishshay de'ees. Dosaysi yaagiyaa xuufe kaame bollan de'ees.

Ha kaassanchchata be'anaappe ufe awu simmada biyaakko lo'anddeeshsha tuma. Ubba hara kaassanchchatikka de'ona shin ha naata be'iyogaappe korinttiyaa shubaa oyqqiyaakko ixxikke.

Issi ciqan ciqettineenna keettan luxissiyaagee luxanchchata luxissiiddi beettes. Shin keettan diya luxanchchata meegoynne away xoo'iyaara gelidi shocenna mala ciqay ciqettiyaakko lo'o.

Qiiba naataa dichchanawu maadiyaa woykko naati ka'idi zannaqqanawu maadiyaa man'e milatees. Hagaa malan qiiba naataa kasaada naati huuphphiyaa pashshkki oottada ehasa. Haakko naatussi awu qanxxiyoge marccuwaa gittees.

Tamaa wolqqaa immiya miishshay shuchchaa bollan uttidaagee beettes. Hagee issitoo issitoo metoy merettiyode xuqqiyo gishshawu a heeraara mataara baanawu yashshes

Asay awudekka ba biittaa banddiraa siraataa eriyo gishshawu banddiray kaqettiyode hemettiiddi diikkonne ubba eqqiiggees. Taani qassi beni timirtte keettan banddiraa kaqqanawu haniyobay erettenna.

Ha beettiyaa xifatiyaara qassi asaa misile milatiyaagee de'iyoo sohuwaan qeeri machchallan xaafettida xifatee aybaa odiyaakkonne oosikka darin beettena giishshawu nibaabiyay baawa!

Issi keettaa asay shiiqi uttidaagee ay mala maayuwaa maayidee? Ha keettaa asaa giddon aapun yira nati de'iyoogaa? Eti awa baggaara eqqidonaa?

Issi keehi xoqqa gidida deree diyagaappe bolla baggaara saloy diyagee beettes. Ha baggaara qassi naa'u daray diyagaappe gidduwan diya ogee ayiba yashshii!

Issi gelao na'iyaa addussa maayuwaa maayda pootuwaa denddayda de'awusu. Ha na'iyaa keehin puulattada lo'awusu. A ba gediyan caama wottada eqqoy diya ittiyo eqqasu.

Issi heeran diya dumma dumma mittaa qommoti xeellanawu lo'iyageeti aybawu maaddiyonaa? Eti qassi tokettidi diccanawu etassi asay ay ay oottana koshshii?

pa laa hagee Toophphiya asaa wogaa qonccissiya akkisuumme hawulttiyaa gidenee! Qassi a maata mala meray de'iyo miishshay diyaagee hagan beetiyaagaa matan hara qassi dumma dumma keehi lo'iyaabati aybee?

Issi issi biittan diya asa ubbaassi diya a wogay a wogay issoy haraagaappe dumma. Shin ayba gidikkonne ba biittaa wogaa qonccissees.

Karettanne bootta miizzata asay oyqqiddi eqqiis. Tana darotoo karetta miizzaa shuwa be'iyode cooshshana hanees, bootta miizzaagekka mal'enna zo"o miizzaage lo"o.

Tukkiya mulebaa kunttidi kare kuwaa kessidi essiyogaa uttidi be'iyo wode uyiyogaappe aaruwa lo"ees. Ha cammiya tukkiya uyiyoogee shayaappe harggiya qaarees.

Wolayitta dichchaa toho kuwaasiya kaassanchchati issippe eqqidaageeti issi mala maayuwa maayidi lo'oosona. Shin eta giddon issi na'ay etappe wori ayssi xeellii?

Issi suuqiyaa giddon sharaara goozettida cora shaashshay de'ees. Ha shaashshaa mal''uwaa qoppiyo wode kattaa haattaa aggidi ubbaa ekkidi coommiiddi pe'iyaakko salettennaba malatees.

Laa kataman daro wode issi issi keettan diya uttiyo dumma dumma oydeti ayba lo'iyoonaa woni? Ubba qassi uttikko denddoppa denddoppa giissees.

Ubba ispporttiyaa qommoykka tana lo"ees shin qassi hagaa mala ispporttee tana iitiyoogada itiyaabi saluwaa sa'aa gaxan harabi hagaadan tana iitiyaabi baawa!

Kare biittaappe yiida paranjja asati wolayttan deiya xomosiyo sohuwaappe issuwaa gidida mentta ashaafay saluwaa milattiya woykko homuwaa milaattiya cuwaa cuwattiya haattaa beanawu biidi pootuwaa denddidi zannaqqoosona. Ta qassi hannin deishin tawu ixxiis.

Issi wogga keettay de'iyaagaa giddo baggi gelidi he keetta be'iyoo wodiyan he keetta giddoy keehippe puulattidi ayba lo'es giidetii .

Xoossoo neeni ashsha! hagee naati maarara bantta naa"u kushshiyaa xaaxi uttidageeta xeelliyoo wode issi keettaa giddo wolqqan eta uttisidoba milatees!

Issi asay ba diyo heeraanne ba keettaa aybippekka aattidi puulayanawu koshshees. Qassi issi issi doozati keettaa yuushuwan toketidi lo'iyageeta tokkana koshshees.

Issi nu biittan cinccanne mino gidida toophphiya kawoy daroba haasayiiddi era xallaa haasayees. Taani qassi A eraadan eriya asa mule be'abeykke.

Moochchenaa booraago gonggoloy sooddon de'iya maalaaliya sohotuppe issuwa. Ha gonggoloy heeraa asay bantta mayzza xoossaassi goynniyo man"e gidiyogaa daro naqaashati markkattoosona.

Taani aadhdhida wodetun cora qommo yettaa loyttiyaanne ho'ettiya zaammaana miishshata shammaas. Taassi de'iya palaha wodetun ha miishshata kaa'iyogaan ta huuphiya shemppissayissinne ufayittayiis.

Shuchchata bunchchidoogeti ogiyaa giisissanawu koyidi issoy issuwaa bolli doorettidaageti beettiyaageta nuuni qassi miyiyaan de; iyaa kaamiyaa bolli caaniidi de'ishin hara kaamee yiidi laali aggiis!

Tohoy baynna asay issisaappe harasaa baanawu danddayenna. Shin xoossay huuphiya immido eranchchati eti an uttidi baanawu maaddiyaagaa giigissidoogaa be'iyoode keehin ufaysses.

Cora orttodokise woosaa keettaa asatwoggaba aybako tookidi yaa simmidi poocamidi biidi deosona. Xoossaa keettan xoossawu goyniyogan wore keehin daro daroba.

Oyddu asati uttidaageetu giddon heezzu macca asaynne issi bitanee uttidaageeti eti issi diran uttidi ayba giyaa huuphphe yohuwan haasayiiddi de'iyoonaa.

wolaytta dichchaa toho kuwaassiyaa citay beetiyaagaa matan keehi lo'iyaa maata mala meray diyo cora dumma dumma qommotokkobati diyaageti ayba lo'iyoonaa? qassi eta matan beetiya hara dumma dummabatikka be'iyoode yeemmoyoosona.

La dere xoossay wolayttan de'iyaa doonaara poopo asata wolaytta biittappe digo. La issitonne shammidi mibenaa daabuwaa bayzziyo man'iyaa giidi tokkidosona. Xoossay eta oychcho.

Luxxiyaa naati ya baggaaranne ha baggaara uttidi nababana mala etassi getetti oosettida keettaa giddon issi macca na'iyaa bootta shurabiyaa ya baggappe haa simmada yaydda de'awus.

Dumma dumma bollaanne qassi maayuwa sawettiyaa shittuwaa yaagiyoo buquray dumma dumma meraara de'iyaagee byzziyoo keettan diikonne cora asay go"ettena giishshawu xinqquwaa arees!

Shuhawu giigida naa"u zo'o keeda booraati issoy issuwara warettanawu xenggi eqqidi punettoosona. Ha boorati shukettin mana giyo qofan asati ufayssaa hayqqoosona.

Salo Mera gididi corattiddi kaa'nawu maaddiya toho kuwaasee de'es. Ha kuwaasiya giigissiddi kaassanchcha tohuwa meennaban giigissanawunne qassi a bolli xuufee daana koshshes.

Issi guyye baggaaea dooya diya kaamiyan uttidi wotaaddara xallay biishin be'ikko ta baqata xayaychchays. Ubba eta be'iyode tawu suriyan sheeshshay yees.

Amarida asay bootta maayuwa issi malaa maayidi qassi bantta guutta naata oyqqidi oge kiyis. Shin etappe sinttaara de'iyaa mittaa xeelliyoode yashshes keehin xoqqu gi uttis.

pa aybba lo'iya naatee hageeti. Eta ayfiyankka beetiya manaaxxiree diyageekka tana aybba lo'ii! Ha naatussi aybba lo'iya sinttay etawu de'ii pa!

Wolaytta garssan daamoot woyde giyoo qabaliyan de'iyaa qasho keettay keehi daro kaysota he keettan qachchi wottoogaa be'iyoo wode keehi malaales

Issi sohuwan Toophphiyaa qonccissiyaa caammati de'iyaageeta gidishin, etikka keehippe puula. Ha puulaatettaappe denddidaagan A malay de'iyaakko hachchi wottada allaxxaydda pee'iyakko ixxikke.

Issi issi woosa keettatuyyo diya goyno maaraynne wogay haragaappe dumma gidanawu danddayees. Taassi leemisuwawu orttodokise woosa keettaa goynuwa maaray mulekka ooraxxees.

Dumma dumma so giddon tohuwaa shemppisiyode wottiyo caamay shaaran hiixxidi bayzziyo sohoy de'ees. Hagaamala caamay wottidi yaa haa qaxxanawu keehin injjettees.

Ha'i wode pootuwaa denttiyaa asay keehi lo'o hanotan asaa haggaaziyo gishshawu ubba tana eta be'iyo wode pootuwaa dendda dendda gees. Qophee wottiyogee tana daro ufayssees.

Qeeri naati hagaadan tamaaridi bantta tamaarido timirttiyan anjjettiyo wode tana aybakko xoossaa galata galata gees. Hageeti bantta kushiyan oyqqido ciishshaanne huuphiyan wottidooga be'in garssay ufayssaa danddayibeemna.

Qeeri naati bantta luxiyoo luxetta keettan shemppo saatiyan kare kiyidi ka'iyoo birataa bolli yaanne haa woxxiyageta xeelliyoo wode keehi ufayssees.

A saa sakkarissiyaa ushshatu ubbaa giddon daro asayi keehippe dosiyoo harare biraa yaagiyoogaa taani muuleera dosikke. Ha ushshayi sakkarissuwaakka sakkarisses.

Barbbaree qumaa kattiyo wode mal"ettanawu keehi lo'shin aayssee ha"i wodiyan asaa coggaaray sakkidi barbbariya mizenna. Shin barbbaree geeshsha gidikko aynne hanenna.

Laa hagee keettay bollaara garssaarakka mule qorqqoro xalaalan waani keexettidaakko qoppiyo wode maalaalees gooppa! He biittan mittay daridi de'iyaba malatenna.

Wolaytta wogaa maayuwa maayida meran phooliya azinawu gakkida geela'o na'iyo oyddu I laggeti sheleeshshoosona nne makkisoosona. Eti oyddakka yuushuwan eqqidosona.

Issi issi macca naati bantta yelettido gallasaa bonchchanaw giidi keehi cora miishshaa kessidi lo'iyaaba xalaala shiishshidi bantta miishshaassi eshi wottidosoona.

Issi xoosa woossa keettan xoosa qaala odiya issi xoosa asi ba kushiyan oyqqiddo amanuwa malattay aybba geetetti? Ubba qassikka ha malatay oonna qonccissi?

Okashiyaanne hara sawo maatata giyan issi qeeri sharaa hiixxidi buhiya bollan bayzziya asati tana yilloyoosona. Buhee sawo maataa bollan uttidaagee meeccennan go"ettikko payyatettaayo iita.

Hagee hegaadan cimma gidenna biron wodalla asa shin i oottido wolayttaa asaa gishshawu giidi beexettida mino asa geetettidi kumetta wolayttaa asa matan sabettees!

Wolaytta wogaa maayuwaa meeccidi kaqqoge de'ees. Hagaa maayuwaala ta ayssi ixxiyana? Ta erikke tana keehin iittees. I ayssako tana keehin ufayssena.

Issi na'iya ba qooriyan keehi al"o bira ekkiya worqqaa qooriyan wottidaara qarettawusu gooppa! Ubba A michchiyo gidiyaakko taani o yera ekkana.

Hagee wodday miido sohaa be'iyo wode bollan caalees. Gaasoykka goofa biittan gezze goofing aadhdhida layttan hanettidabaa be'iyo wode keehippe mishettees.

Toophphiyaa ortodokise woosaa keettaa asay woosaa keetta giddon macca asaa baggaay kutta maayidi kushiyaa baqqidi illilidinne qaala tamaaridi de'ees. La hagee ayba lo'i Hagetta xoossi anjjo.

Hagee bitanee xoossaa mazmuriyaa asassi yexxiyaa yettanchchaa woykko sabanchchaa yohaanissa getettiyaa bitanee maayido bootta shuraabiyan de'iyaa masqqaliyaa malatay ayba yashshii!

Garssa baggaara attuma asay gixxiyo suriya maayada bollaara qassi cora maayuwan goozetta uttida na'iya ba meraa bessawusu. Ippe guyyessan al"o wogaa miishshati doosona.

Issi huuphphiyaara bo'a na'aay buchcha dichchoggaara ha simmidi issi boottaa curqqa mitta xam'an qachchidi a bollan qassi damota yaagiyaa xuufiya xaafi uttiis.

Miizzay dumma dumma maattaa muruttanne qassikka maatta immiya ashuwa maanawukka maadiya asaara issippe de'iya so medosa. Ha mehee daro hagaaza immees.

Dumma dumma asay yettaa yexxiyode gidin woykko hara issi issi gaasuwankka waassiya cora qommo muuziiqaa miishshati de'oosona. Ubba xurumbbaa punniyooge lo'es gooppa.

Cora maccanne attuma dorssa dirssa giddon qachchidoge de'ees. Ha sohuwa giyaa gaanawu danddayettees. Ayssi gikko dorssa issuwaa issuwa un'ettidi heemiko keehin gilqqees.

Toophphiya wottaa hayddan lume gazon erettida keehiippe daro worqqaa buuridi ekkiyoogan erettida wottanchchaa Baqala Kananis wottaa xoonidi miiccid de'iyaaga be'iyode aybba ufayssi.

issi sa"aa boli uttida cora asay diyaagee beetiyaagaa matan qassi hara toophphiya banddiraa maayida cora asatikka eta matan uttidi beetoosona.

Luxanchchati bantta palaha wodiyan huuphphiyaa pashkki oottiyaaba kaa'ikko luxettaa bollan ayfiyaara diyaagaa kiyoosona. Qorqqoroy keettaayo bollaara wottin keettaa giddo iray gelennaadan teqqees.

Inggilize piriimiyer liigee layttan layttan oorattabaa bessiiddi de'ees. Hegaadankka Erling haalanddi zilaytti daro hoolliya paydissiyo iriikorddiya menttidi ha laytti qassi adussa konttiraatiya paramidogee maalaalees.

Issi kawo keettan oottiya kawo oosanchchay ba ooso keettan uttidi issibaa qoppiiddi de'ees. Taani daro wode hegaadan oottanawu keehi daroppe laamotays.

Qophiya bari huuphiyan wottida issi maccaara kushiya gakkiya karetta maayuwa maayada puutiya tikkawusu. A uttosay naa"usaarakka dirssan diretti uttidaagee beettees.

Bootta maayuwaa maayidi hemettiyaa asaa be'iyo wode taayyo qopettiyay baalay gakkidoogaa woykko sanbbatay gakkidoogaa. Taani woggaa woggaa woykko sanbbata Galla bootta maayuwaa maayiyoogaa dosays.

Toophphiya orttodookise tewaahiduwa ammanuwa woosa keettaa yettata qoppiyo wode kambbaynne tsinaatsilee koyruwan xeelettees. Kambbay galbbaappenne dumma dumma biratatuppenne maayuwappe merettees.

Issi biittaappe hara biittaa baanawu koyikko keehi abbaa gidduwaara wolwoluwaan daro asaa a zokkuwaan caanidi efiyoogaa be'iyoogaa haattaa bolli onggiyaaba milatees!

Naa"u asati oydiyan uttidi aybako haasayidi sinttawu xeellidi uttidosona. Dumma dumma naaqashsha oyqqida xuufe deiyo woraqata godan kaqqidogeekka de'ees. So giddon wolaytta qonccissiyabatikka de'osona.

Issi keehippe puula geela'o na'iya ba kushiyan daro puula buqura oyqqada eqqida na'ee maayoy keehippe lo'ees. Ha na'iyakka keehippe asaa leqqiya na'aa.

Komppiiteriyaa meretay tana malaalees gaasoykka I zammaana wode ehiido mishshatuppe issuwaa gididi darobaa ba giddon oyqqees. Zammaana zemppuwaara diyaa oydiyan uttiyoogee tana ayba lo'i.

Guuta naa'u tohoy de'iyo kaamiya asay alaxxanawu go'ettiyo ubba qassikka asaa issi sohuwappe hara sohuwa efiya guuta toga miishsha. Ha kaamiya alaxxanawu daro go'a immawusu.

Laa hagaadan ayssi dereqii! hagee kawo ooso keettaa giddon seeraa nagissiyaa xaaciyaa gidi uttidi sintta baggaara haasayiyaa asay oonakkonne woriyaadan xeellidi de'ees.

Keehippe aahonne puula keettan heezzu adussa geela'otti adussa maayuwa maayiddi eqqiddi keehippe daruwa lo'osonna. Ha geela'ottu puula yootiyo qaalikka baawa.

Naa"u yelaga attumanne macca naati issippe uttidi haasayiiddi juusiyaa uyiyaageeta. Eta sinttan hara qumayikka deesishin ha qumaa palaawuukka miiddi dookkona.

Beni taani guuttatettan diyode nu keettay maataappe keecettida jagiira keetta. Ha"i taani maata keettaa be'iyode tawu qofettiyaabay aybee gikko laa i aattiyo aatettay odin odo niyo

Malaales! Ha dumma dumma qalamettikka qassi misiletti merettido keehippe puula wolaytta keetta mala yelettidosappekka be'a erikke. Ha keetta karen de'iya aayiyakka pala lo'awussu.

Asaassi ubba marccoy de'ikko ba heeran gidin ba biittan keehi lo'ees yaagiyo keetta ubbaappe lo'iyanne aadhidi beettiyanne dariya keettaa keexxanaagee metenna.

Uuttaa so gaden tokkidi dichchiyoo wode asay appe haashshidi unccaa maanawu maaddiyoo gishshawu daro asay ba gaden tokkanawu haaxaa ekkidi efiis.

Baajaajee i aybiira diya qeeri makiinakkonne tawu erettenna. La nuuppe ya bagga keettan diya issi Mangistu giyo na'aa baajajiya hachchi hachchi moorettin loytissishin be'aasa.

Issi yelaga na''ayi bar huuphphiyaa zammaana hanotan qanxxissidi ciirissoogee ayiba l''ii. Ha huuphphiyaa ciiretta be'idi daro asayi aagadan banttaagaakka ciirissidosona.

Wolayittan de'iyaa daabuwaa al'uwaa digganawu soodo ambban keexettida daabbo pabirkkaa oosuwaa daabbuwaa bayizziyoo sohaa. Daro asayi ha sohaappe daabbuwaa shammes.

Naa'u ganjjattinne kase toophphiyaa dooruwaa woykko polotikka citata kaalettida godatteera issippe uttidi zorettidi deosona. Eta sinttankka qassi uyiyo haattaay uttiis.

Naa"u xekkaara de'iyaa issi keettaayo huuphphe baggaara de'iyaa erissoy nuuni issi so asa yaagiyaagaa xeelliyoode ayba worddotii nunaara etaara aybi gattay!

Hagaa keettan coogada sa'an zin"aagiyakonne ubba tana alanabadan hanees tuma. Hagee wuygee, magarajjay, penggiya meretay ubbakka keettaa keexettay xeelliyo wode tana gooshshana hani aggiis.

Ha giddon giyan qeeri naatinne macca naati yedhdhiyoo caammay keehi coray giyaa gelidaagaappe issuwaa ta michcheessi shama ehaanaw keehippe ufayttas.

Bootta qooriyan wottanawu go'ettiyo alleeqo miishshay beettes. Shin ha alleeqo miishshay lee'e gidana xayikko qooriyan wottiyoode duge gooshshettidi iitiyo gishshawu lee'e alleeqo miishshaa go'ettana koshshes.

Issi aayyiya ba huuphiya duge zaara yeddada wolaytta wogaa maayuwakka maayada ba naatakka baagaa malaa mayizzada pootuwa denddayidda diyaara lo'awusu.

Hagaa zal'yaa muliyaa koridi zal'yaa asaa woykko ha bitaniya taani tawu haniyaakko ta huuphiyan tookka yuushshana. Hagaa mala attuma asi ha wodiyan deesi gaada mullekka qoppikke.

Ha beettiyaagee interneetiya gatiya miishshaa gidishshiin ha'i wodiyan zamaana layttan cora gattiya eqotaara oottiyo ooso ubbawu internetee keehippe koshsheesinne I xaykko de'oy darooppe sheneyees.

Dumma dumma mittaa ayfeti pabirkkaa gelissidi goozidogaa bayzzanawu suyqiyaa giddon issoy issuwaa bolli kuuretti uttidagaa be'iyoo wode keehippe nuna lo"iis!

Dumma dumma muuzzee, manggoy, habihabe, qassikka appiliyaa yaagiyo mittay de'ees. Hagaamala zal'e keehin maaddoy darenna. Daroto hagaamale wodiyaara denddana xayikko moretti gees.

Mittaa haashidi xawula kessidoogaa issuwaa issuwaara waaxidi medhdhiyoo asay soo miishshaa A giddon minjjanawu maaddiyaa buquraa. Awu baggasayi heregaappe mirettes.

Laa taani ha"i mata wode gelida tohuwa kammiya cammaa keehi dosaas. Ubba ha saaminttan nu so aawaa biraa oychchada shammennan aggikke.

Naa"u bootta shamisiyaa maayida asati issi naqashshaa gattiyaa eqotan uttidi issi huuphphe yohuwaan tobbiidi de'oosona. qassi etappe sintta baggaara misilee de'ees.

Keehippe daro kaametti issi bolla shiiqiddi biyaagetti xomppiyo xomppenne qassikka de'iya asaa ufayssay keehippe dummanne malaalees. Ha asay ufayttidinne duriddi beetes.

Hagee adil"e ciishsha meraara de'iyaa goozettidagee cora qooday de'iyo gishshawu dumma dumma asassi gishshanawu koykko giidi ha sohuwaa xeelliiyoogee daro lo"o!

Woosa keettan de'iya dumma dumma miishshati asay haggaazzanawu daruwa maaddoosona. Qassi issi issi miishshati hombbiya daruwan oottenna gishshawu eta punniya 'venttileeteree' keehi maaddees.

Toophphiyaa giddon issi issi maataynne miittay darenna bazzuwan gaameelay des. Ha gaameelay asaa efanawu maaddiyaagaa gidishin naa'u shayaara de'iya adussa medoossaa.

ha asati ayba lo'iyoonaa! eti qassi issi wolaytta asaa wogaa maayuwa maayiodi issi sohuwan uttido keettay qassi ayba keehi boppila keettee!

Issi katta keettan issi na'iyaa meqetta oyqqada mayda deawusu. I sinttankka budenay, ashshoynne hara kattaykka de'ees. Ha sohoy awa heeran de'i?

Ayfe tukkiya loyttiddi miccissenan shaa'idsooga peenoy ubba dumma siiriya qoqqoppes gaana danddayetees. Ha tukkiya uyinkka dafura mule goddiddi pashkki ootes.

Boossi yoosi yaagiyaa xuufiyaa oyqqada issi gelao macca naiya pootuwaa moochchena booraago gonggoluwaa giddon eqqasu. Ha sohuwaa la asay ayba dosi?

Uuttaa goodiyo otettay ceeggi ceeggi biyoodee daro wolqqaa koyyees. Taani ooratta gidenna otettan goodiyoo wodiyan oyqido otettaa mentta ola ola gees.

Ambbaa geeshshatettaa naagissanawu oottiyo baaxee dere asaa hashetoy leppikko aynne maaddenna. Ubba heeraa asay bantta heeraa geeshshiyo aawatettaa minuwan kiyana bessoosona.

Uppuuppaa puggi puggi bollan kaqqidoogaa be'iyo wode taayyo qopettiyaabay beni nu soo na"ee yeletaa bonchchoogaa. Uppuuppaa puggi puggi kaqqiyoogee tana ufayssees.

Issi heeran goggiya haatttay de'ikko he heeran lo'iya lo'iya mittati mokkidi xeellanawu iita puulattoosona giyogaa. Ubba hegaa mala haattay diyosn uttada shemppa ekka ekka giissees.

Yeshiyoo sohoyi zo"o meeran puulatti uttido shuchcha keettan sintta baggaara pomppayinne daro qommo woraqatayi diyoosa toophphiyaa huuphe xaatta moconaa dottoriyaa abiyi ahimedi eqqis.

Issi bitanee kuttuwa gufantti qachchi giyaa efiiddi de'es. Asay eribbennappe attin medoossata go'ettidi eta asattuwan qoppana koshshes hegee xayikko kuttoykka asa mala cannaqettiyo gishshawu ha bitanee suure kushiyan oyqqidi efana koshshes.

Hageeti kaqettida yesuusaba odishin siyidaara taassi shemppiya garssan oydda zaarada ililttaa doomma aggaasu. Hageeti woni naatikka aykeena gaanaassi danddayane sa'aappe biidi saluwa gakkanaanoosona.

Toophphiyan de'iya ubba asay ba biitta banddira bonchchiyooge qassikka dumma dumma kare biittara saruwa medhdhiyooge keehippe bonchchettiya ooso. Banddiray keehippe bonchcho buqura.

Ha mela sobuwan eqqidda naa'u toho kaame issi sohuwappe hara sohuwa baanawu de'iya eesotettay asaa muliya doona oyttiyaaga. Ha kaamekka naa'u tohuwan hemettiyaaga.

Issi wolaytta wogaa maayuwaappe qoriyan qachchidi issi biittaa sarotettaa naagisiya ollanchchaara eqqidi pootuwaa enddidi de'ees. Heeraykka woray de'iyo heeraa gidishin carkkoykka keehin lo'ees.

laa ayba yeemmoyiya kataa asaassi aati wottidonaa! ha kataa moosappe issi ouyddu galappe taassi tuma aadhdhiis. ha kataa awan demana danddayiyaana!

Naa"u nu biittaa itoophphiyaa asa gidenna kare biittaa oonatettay de'iyoo bootta asati wolaytta wogaanne zannaqaa sohuwaappe issuwaa gidida ajjooraa soossuwaa be'iyaageti beettoosona.

Issi seeraa naagissiya izaaway kaamiya laaggiya asatu xommpanawu maaddiya miishshaa birshshi ekkidaagee beettes. Hagaadan kaamiya danuwaanne daafaa naagissiyaa asay kaamiya laagiyaagee issi mooruwa oottidi oychidobaa diggikko hagaadan oottoosona.

Pilaa kattidoogaa mooqiyaani kaashi kaashi miyoogee tana keehi ufayssees gaasoykka pilay bollaassi wolqqaama maaduwaa immees. Ashuwaa anccidoogaa be'iyo taayo doonan saassoy yees.

Mekele tohuwaa kuwaazziyaa kaa'iyaa naatu yaraaranne arbbaaminche katamaa tohuwaa kuwazziya kaa'iyaa natu yaraara kaa'iyoode sintta xeeran kuwaazziyoo gonddorssiiddi diyaa citayi ayigee?

Hagee cima asay hagaadan hanidi issippe shiiqiyo wode ubban ta wozanaykka etaara de'ees. Eta maayuwa be'iyo wode ubba tana aybakko gililennan miichchees.

Hayttan aattidi alleqanawu maaddiyaa adil'e ciishsha meraa woykko worqqaa meray de'iyoo asay dooridi shammana getettidi bayzziyoo keettan maarara de'iyaage beettees!

Moochchenaa booraago gonggoluwaa xoomoosana biida asaa ubbaara diyaa issi biittaa naagiyaa xaacee ba eraa ubbaa beessiiddi des. Etikka ubbayi malaalettidosona.

La ayba malaliyona? Digitale oonatetta qonccisiya worqqataa nuuni inttiyo printtidi immana goosona. La hagee gudeba aybewa denddanawukka waayettidi a qassi ekkanamwu intteko waaniyo. Tawu hagee mulekka gelena.

La issi issi macca naatu tohoy lo'iya caammaa wottobare wulqquqqi geeyidi iita lo'ees. Qassi eti gurddiya duge gattennan biyode daro yelagay xubettiyo gishshawu hegaa malabay lo'enna.

Issi heezzaa giddidi diyaa naati bantta kushiyankka darobata oykkidi sikiidi doosona qassi issi maata mala meray de'iyo miishshay diyaagee hagan beetiyaagaa matan hara qassi dumma dumma keehi lo'iyaabatikka de'oosona.

Toophphiya giddon oroomo dalgga manttiya banddiray gidduwan zigaa malatiya misilee Des. Ha misiliyaa eti wottidoogawu gaasoy erettenna eti bantta biitta qoncciyabaa wottiyoogan eribookkona.

Mittati heeraa carkkuwaa nagissanawu getetti toketti uttido sohuwan mule sohoykka maata meraara de'iyaagaa be'iyoode he sohuwaa baada utta utta giissees.

Toophphiya giddon somaaliya dalgga mantte banddiraa bollan gaameelay de'es. Hagaadan asay awudekka banddiraa medhdhiiddi bantta be'iyo banddiraa hagaadan oottana koshshes.

Issi daray hepinttan diyagaappe ha baggaara tohuwa kuwaasiya kaa'iyo dembbay diyaagan yelaga atumma naati issippe shiiqidi kaa'iyode xeelliya asi bayinnaagee iites.

Gaxaren goshshanchcha keettan shoqqa goshshaa xalala gidenan miizzaykka de'ees. Ha miizzay qashshettiyo sohoy zazzaluwaa geetettees. Ha zazzaluwaa bollan oshaa kesiyo keeshekka de'ees.

Mattoyenna ushayikka des qassi mattoyiyaa ushshay issippe walahetti uttido sohuwan ubbaykka dumma dumma meraara de'iyoo gishshawu xeelliyaa asaa keehi lo"ees!

Cora asay ba biittaa aggidi baqatuwaa biidi abbaa haattaa bollan biidi deosona. Ha baqatawu biidi deiyaa asay awa biittaappe awa biitta baaqatawu biidi deiyona?

Aaho kaamiya ogiya woyikko isipalttiyaara haa simmidi yiyaa kaameti beettoosona. Qassikka dozzati ya baggaaranne ha baggaara dooddi uttidaageeti tawu beettoosona.

godaassi hoola! yaagiddi yexxiya cora eqqida naati diyaageti bantta qaalaa xoqqu oottidi bantta kushiyaara xoossaakko xeeli denttaageeti aybba tana lo'iyoonaa!

Awurooppa biittan keehippe dosettidanne erettida Poolandde biitta toho kuwaassiya kaassachchaa gidida Robert Levandwoski keehippe phooliya daagaa oyqqidaagee beettees. I payidissiyo hoolleekka keehippe malaaliyagaa.

Oyittaara unccaara yuushuwan yuuyyidaagaa gidduwan mooqiyaara maanawu giigida picaataaranne bilandduwaara des. Ya bagga gaxaaninne ha bagga gaxan maattayi kumi uttaagee des.

Beni nu sooni cora deeshshay diyaagaa taani heemmishin wora kanay issi deeshshiyo oyqqinne wori aggis. Hega gishshawu taani worakana demmikko iita gooddays.

Xoosso tana waana gaadi! Ha ciishshay ta mattan de'iyakko tana kaa'a kaa'a gees qeeri naatuugaadan eqqa wacciwaccees! Abeeti pa pa!

Tsahayi iriile istatiyaa yaagiyaa xuufe keetta bollan kaqqettage beettees. Ha keettay keehin puulattidi uttidaga woykko zamaana shuchchappe giigidi keexettida keetta.

Ha"i ha"i yiiddi de'iya zammaana moobayleti komppiiteriyappe munnuuqqiya haggaazaa asaassi immoosona. Ha moobayleti asaa shayaappe daro wodiyassi takkida curqqaa qaaridosona.

Wolaytta giddon de'iyaa cora asay biittaa booran goyidid muuzee mokkiyo biittappe muuziyaa caanissi ehidi kiluwan wotti wottidi asaasi bayzziyoogan keehi worissosona.

Issi wodee wolayitta telbeejiiniyan aadhdhida karetta na''ayi orddii orddi ayikeenee! A miyyiyan diyaageti qassikka appe guyye baggan diyaageeti ubbayikka lee'e.

Qumaa kattidi he kattido qumaa qassi a bolli wottidinne miyo buquraa sunttay sayniyaa geetettees. So giddon gidin quma keettatun qumaa sayniyan meettes.

Katta kattiyo wode kattan yeggin kattaa mal'issiya dumma dumma miishshati de'iyaageetuppe okashe ayi kattan yegginkka mal'ettiyaga. Shin qayye miikko qassi cammes.

Issi quma keettan qoodan heezzaa gidiyaa naati uttidi bantta odido qumay kiyin maanawu naagiyaageti beettoosona, qassi ha baggaarakka mela de'iyaa oydee beettees.

Issi issi macca naati geesay adussa gidi uttidaashin ginddiyaa xoqqa caammaa wottiyogee aybissee? Ginddiyaa adussa caammata wottiyogee kilahoy sakkiyo asawu lo"oo?

Nu kawoy aabiyyi hara biittaa asaara biidi haasayiyode tana aybakko ubba coo noocu ootti aggees. Ubba issito issito tana yelida aawadankka tawu hani ekkees.

Keettay xayido gaasuwan oge doonan zin"a pee"a aqa diya maccaasiya namisan gorbbee yuuyin zokkuwa zaarada uttaasu. Hagaa mala asaa be'iyoode tana mishoy worees.

Hagaappe kase baggan Wolaitta moottaa ayssida manttaa Petroosa Woldemariam uttidi ba kushshiyaan biiriyaa oykkidi asaa haasaysiid de'iyaagee beettees. Gidoshiin aybbakko erettennan awatettaappe denttidoogee keehiippe azanttiyaaba.

Kaamee asawu daro wode oottin wurenna oosuwa issi kutti ootti wurssiyaba. Leemisuwawu biittaa goyyiya kaamee cora shiiqidi layttan bookkennaagaa issi galla bookkees.

Abbaa bollaara markkabiyan biyo wode tana keehi yashshees gaasoykka wolqqaama carkkoy yiikko markkabee kunddanawu danddayiyo gishshataassa. Markkabiya meretay tanà malaalees gaasoykka haattaa bollaara hemettees.

Ayiya yelu! Wolaytta wogaa maayuwa maayada daro asaa gidon durssa ancciya issi wolaytta macaara aybba duray! Qassikka yexiya asattikka keehippe puulattidaagetta.

Gedee ayibakko oottana giyoode oyiqqidi waayyissenna mala gediyaa garssa xaa"uwaappe yedissanawu oottiyoo bollaa qaattaa. Ha maaraara eqqida ubba naatikaa oottoosona.

Toophphiya giddon hara biittatun baynna cora wora do'ati de'oosona. Ha wora do'atuppe issoy cilaadda geleshshuwa gidiyo wode ha geleshshoy semene deriya bollan de'ees.

Biittappe garssa baggaara de'iya meretati woykko zaalla shuchchay qassi harabati issoy issuwaara xuugettidi tama kiyidi pude tamaa woykko ho'iyaa penttuwaa pude qelxxummees. Hagee hegamala woykko bolkkanuwaa ayfiyaa.

Wolaytta moottan damota woyde allaanaa giddon badessa ambbaan daro mittaa ayfetanne miizzaata dichchidi murutusiyoo eqotay daro malaliyaaba oottiiyoge ufaysses nuna!

Hageeti tamaareti hagaadan uttidi xanna"iyo wode tuma taassi aybakko ubba coogidi kahaa bochchees. Tamaareti maayido yuune ubbakka qassi xeellin xeella xeella gees.

Giyaan bollan issi tukke xaletanna kattan yeggin madhdhettiyabata zal'aydda dawusu. Shin a zal'iyoosan asi baynna gishshawu haraatuugaadan giyaan baada zal'iyaakko lo'o.

Dumma dumma qalamiyan tiyetti uttida akaafay oydday maaraara de'iyaagee aleequwaassi issi issi asay go'ettesppe attin hara oosuwaa oottiyaaba malatenna .

issi keehi lo'iyaa arssa bitanee tana ayba yashii! qassi a matan ya bagaara issi salo mala meray de'iyo miishshay diyaagee hagan beetees.

Nu heeran issi suyqqe diyaagan gaaneene he gaaniyaa dooyiyoo qulfiyaa issippe bayzziyoogaa shamanaw he suuqiyaa kiitetada baanaagee ayba iitii .

Nu biittee itoophphee kawo gidiyaa dotoriyaa ahimeda aabi biittaa qonccisiyaa banddiraa xoqqu ootti oyqqidi issi bitaniyaara eqqidaage cora asaa sinttan eqqiis.

Bollaa baggay karetta qassi yedhdhiyoosay zo'o gidido lo'iyaa caammay beettes. Ha caammay wottanaw injjetiya ikka suyliyaa gakkiya caammay wottanawu maaddiyaagee beettes.

Isso tukkiya essidi bayizziyo keettaani asaasi xeellanawu lo'iyaabaa oottiyoode asay dosiyo hishshawu tukkiya aattiiddi siniya utissiyoogan siniya wottidi cuwayiyobaara ifidi eta sintta duuqqiyoode lo'es.

Asay ba gaden lelehiyaa ayfiyaa zeridoogee keehippe orddidinne lo'o hanotan diccidaagaa asay bantta gadeppe ekki soo ehidi dumma dumma qumaa appe kattiyoogee ayba mal'es kiidetii.

Issi kuwan cora asay uttidi baggaay kushiya pude denttidi baggaay qassi uttidi sinttawu diriphphay de'iyosa xeellidi deosona. Ha asay awan ay oottiidi de'i?

Issi attuma asaa huuphphiyaa binaana ciiriyonne ciggiyo keettan huuphphiya binaana ciigisidi de'iyaa attuma naati keehin lo'idi de'osona. Ha keettankka qassi dumma dumma binaana loyttanawu go'ettiyo miishshatikka deosona.

ichchashu asati pa laa ayba lo'iyoonaa! etappe ya bagaara diyaagee qassi issi sa"aa boli diyaa muuzzee micetti uttidaagaa matan qassi issi maata mala meray diyaagee beetiyaage ayba lo'iishsha!

Nu soo miizziyoo yeessanaayyo koyrottidi agamasaa immana xayikko aqo geliyoodeee qakkada aatta yeggawusu. Agamasaa immikko daro maattaa iimiyoo gishsawu he miizziyo bayzzana giikko palabay kiyees.

Naa'u dumma dumma amano eqqata kaalettiyaa asati qoomettidi pootuwaa denddidi deosona. Issoy musulumiyaa eqqttappe issuwaa kaalettiyaga gidishin issoy qassi toophphiyaa orttodokise woosaappe issuwaa kaalettiyaga.

Issi xaraphpheeza bolli asaa naata matyoyidi ganddigaarissiya ushshatuppe issuwa gidida awashshiya giya xuufee a bolli xafetti uttido xeelliyode dulkki uttida ushshay beettees.

pa"a! issi sa"aa bolli diyaa shuchchay micetti uttidaagaa matan qassi issi maata mala meray diyaagee beetiyaagaa matan hara dumma dummabati beettoosona.

Issi dumma dumma meran ciishshay kumido keettan issi geela'o gidu, azinaa gelada yeelaro gidu ba huuphphiyan paraa ikkisyaa tokkisada ya simada eqqaasu. La hagge macca asay goyana haniyee? Hagee ane aysee?

Hagee ichchashshntto kifiliyaa luxiyaa naati luxanawu giigida maxaafay isporttiyaa woykko bollaa minttettiyaa maxafaa gididagee ayba mera qalamiyan tiyetti uttide odite?

Wolaytta sooddo yumbrshshiya giddon luxiya luxanchcha naati maanawu uukettiidi diya buddena cora asatikka uukkiddi diyageettuppe issi aayiya beetawusu. Shin a eqqidosay ayba yashshii!

Naa'u wodalla yelaga naati wode ehiido zamaana pootuwa denttiyo buquran denttiddo pootoy tuma keehippe lo'ees. Ha zamaana buquray keehippe ali'o miishsha ekees.

issi amaarattuwan xaafetti uttida pitalee tana xeeliyoode ayba keehi iittii! qassi ha maxaafaa malaatay intenna lo"ii tana kayba ittii xeeliyoode.

Hancciya yaagiyoohe doozza xale qommo. Ha hanccee uluwaassi xaletettawu maaddiyaagaa gidishin qassi sammunaattuwan maayuwaa meeccanawu maaddiyo gishshawu ha xaliya darosan zerana koshshes.

Taani beni koyro kifiliua bironi geliyo wode hara timirttte ubbaappekka hisaabiya timirttiya keehi dosays giyogaa. Shin xoqqa kifilya gakkishin be'anawu iiti aggiis.

Attuma asa shamisiyaa giigsoge kehhin lo'i uttiis. Hagee bayzziyakko keehin al'o. Shamada maayana geenamala gatee i waaniyokko marccuwaa wurssees. Xoosi ootto erikke wonttuwa goday erees.

Masqqalaa baalayi gakkidaagan asayi maaraara uttidi yeechcha hiixxidooga ashuwaa oyittaa unccaa buddeenaanne dumma dumma qommo bambbariyaara ushshaara shiishshidoogaa miiddi uyiiddi hambboces.

Issi bootta sharaappe sa'awu duge dere asay ubbay xeelli shammana mala giyaayo giddo ginan qolettidagee xeelliyo wode zawinne baynnaba milattees.

Issi bitaniyaassi wodalaganjjee haasaya yaagidi cenggurssaa xoqqu oottiyaagaa a doonaa doonaakko shiishshis. Shin I doonaa xaaxidi haasayanawukka koyyenna doonaa bari uttis

Kase kiike moconaa nu toophphiya kawuwaa hailemaariyaam desaalegni hai kawuwa Ahmeda aabiyissi oosuwa immiiddi diyagee beettes. Kawoy hagaadan issoy issuwaara shiiquwaa bessiyoode keehin lo'ees.

Mittay maataa meray de'iyogee diccidi saluwa gakkana mattiis ha baggaara melida gatta maata malay de'iyagee tammay eexxiyakko a oyqqiganwu danddayees.

Issi issi katta keettan cora quma qommoti ka'oosona. Taani qassi daro wode guuraara qan"iya ho'iya kattaa maanawu gaada awudenne pasttaa mays.

Amarida asati aacattidi puulattida sohuwan shiiqidi allaxxiiddi de'oosona. Hagaa mala sohuwaa be'iyoo wode mereta imotata xomoossiiddi, geeshsha carkkuwaa ekkiyoogee tolssuwaa qanxxiyoogaappe aadhdhees.

Nu wolaytta biittan qumaa muussaa woykko shaahuwa maaran shaakkiyo wode qumay aappunan shaaketti? He qumatu giddon oyttaynne bilanddoy awugeetu giddon qoodetti?

Toophphiyaa sintta xeeran erettido tukkiyaa murutaa kare biitti pinttanawu meecci giigissiiddi diyoo eqotaa. Ha eqotayi tukkiyaa meecci giigissidi bayizziyoogan woriyaa demmes.

Toophphiyan dumma dumma heeran hanidabata cenggurssi baynnan xuufiya naaqashshaanine misiliyan gattanawu maadiyaa miishshay gaazexxaa gidishin keehin beni meeziyan go'a immidaba.

Issi gastta bitanee garssa baggaara boottaa maayidi bollaara qassi karetta kootiya maayidaagee ba ayfiyan wottido manaaxxiree xeelliyo wode lo'ees gooppa!

Nu luxettaa keettan ooratta geliya naatussi eeshshaa xeelliyagaan keehippe mino gidida aaho odoyi odettiis. Ha sohuwa naati shiiqana mala cora xuufeti kaqettidosona.

Bodditteppe sooddo biya kaameti asaa qanxxissiyo miishshay asaa abbiyara baaxiya gayttiiddi de'ees. I bawu asay layttan woysu miishshaa worissiinee kawotettay heezzaa oydda biraa gujjiyoy!

Laa macca naati ayba attuma naata lo'iya mereta ubbaappe dumma meretee. Eti qassi bantta huuphiya pixi daddi giigissoogee attuma naati eta xeellanaadan oottees.

Sa'an maataa bolli hiixetti uttida buqurati aybippe oosettidaagetakonne erokko shin qassi etikka deiyoo sohoy keehi giigi utto gishshawu daro miishshaa ekkiyaaba malatoosona.

Issi xaacee eqqaage tana wuuwuy dere aybba yashshii! Intenna yashenee! qassi A matan diya asati aybaa ootiyaaba intteyoo malatii dere?

Hagaa mala zammaana kattaa haattaa ushshiyo hanotay merettiyogee asaa naati woykko goshshanchchati bantta murutaa boolimissanawu keehippe daro lo"o gidiyo gishshawu kaafays.

Kariyaa gorddanawu maaddiya woykko go'iya buquray dumma dumma bilooneta birshshiyo buquratu matan uttiis. Bilooneta birshshanawu maaddiya, birataappe oosettida buqurati issippe shiiqidi uttidosona

Xaramusiyaa woykko birilliyaa bollan a meray zo'o gidido ushshay giddon de'iyoogee sunttay dankkiraa yaagettiyaagee miyiyaan de'iyaa uyiyoo buquran tigetti uttiis.

Hagaa motoriyaa laaggiya na'aa taani demmiyaakko oyqqada qasho keetta gelissennan waayi aggana. Aggikke giyaakko haga puxaa tookkidi biyaa na'a hashiyaappe ekkada maaddiyaakko ixxikke.

Karetta shebexiya woykko beni wode barbbaasuwa malatiya caammay beettes. Asay heeraa giddon hemmettiddi hagaa mala yuushoy dooyetti uttido caammaa wottiyoogee tohuwa xinqqettena.

Isoy gelikko saruwa xayssiya gatta maataa yeggin merettiya maata hiittay giyan ba bayzettiyo maaran eqqiis. Ha hiittaa go'ettiya asaa qooday guuttaa.

Issoy issuwaa bolli kuuretti uttida mittaa ayfetanne qassi sa'aara zaa'i mokkiyaabata shammiyoo kettaninne qassi bayzziyoo keettan de'iyaageta xeelliyoo wode shamma shamma ges!

Issi yelaga macca na'iya adil"e ciishsha mera suriya gixxada biotta shuraabiya kushiya gakkiyagaa maayada maata meraara zo'onne bicara diya banddiraa oyqqa uttaasu.

Keehippe daro guutta naati issippe uttiddi luxiyo buquray aybbe? Qassikka ha naatuppe issi guuta na'iya sintta kiyadda attidda naatussi aybba yootay?

Asay bawu injjetiyagaadan hanidi dumma dumma zal"iya zal"idi de'ana danddayees. Ybba qassi caammaa zal"iya asay dumma dumma lo'iya caammata zal"iyode tana lo'ees gooppa.

Issi ambbaa giddon gita hinxxay, masqqale ogee, kaametinne dozati de'oosona. Hageetu giddoppe wogga hinxxaa be'iyo wodee giddon de'iyaa kifiletun coo allaxxada de'iyaakko aybi de'ii !! Giissees.

Bollaa mecetti simmidi bollaa shugissana mala tiyettiyoo qibatiyaa meraara bootta buquraa bolli de'iyaaga issi kushiyaa bessiidi de'iyaa bitanee appe ekkidi tiyettidi de'ees.

Issi ogiyan unddenna hareti caanaara, baggay qassi mela biiddi de'oosona. Ha hareta be'iyo wode ''hareenne gomee oge erenna'' giyoogaadan corattidogaappe denddidaagan asaa sugidi, danuwaa gattiyaaba malatoosona.

Xaacetti kaysuwan harasa baqatisidi deiyo lamba kaamiyappe oyqqidi ehidoga issisan wottidi naagidi deosona. Hegaa xala gidenan pilggetta oottidi deosona. Xoossi ashsho kaysotettay wolayttan keehin diccidi de'ees.

Kosorootiya miittaayo bonccoy dumma dumma go'aa immees. Maattan yeggin sawuwaa tonggu giidi keehin uyanawu ufayssees. Ubba issitoo issitoo kataman asay shayiyan yeggees.

asay haattaa zeeridi teqqidoogee beetees. qassi ha haattaa matan maata mala meray diyo dumma dumma mitatinne hara daro lo'iya irxxabati beetoosona.

Abeeti keetta de'iyagaa xeelliyo wode laa hagee aybippe keexettidinne ayba qalamiya tiyettidi hagaadan lo'ideeshsha! Guyye baggaara de'iya dereenne ayba lo'ii?

Cora asay issisan eqqidi kushiyaan kuwasiyaa annacettiyaagetta xeelliidi de'oosona. Beni haga xeelanawu keehin ufayttays. Ha'i wode baynagaappe denddagan daro saatiya immanawu danddayikke.

Zal''e keettan zal'anchchatu issi qeeri miishata shanxxan yeggidi appe ekki ekkidi bayzzana koshshes. Ayssi giikko payya miishshaa wottiyo sohuwan oyqqidi un''ees

Deretettaa giddon daro doozza qommoti diyageeta gidishin amarida doozzati xaletettawu maaddiyaageeta. Leemisuwassi ekkikko baqe xale qommoy doozza qommo gidishin ikka medoosatussi gidin asaassi xalettettawu goe'ttanawu maaddiya lo'o doozza.

issi na"ay eqqidi diyaagee oyqqido bandiray keehi lo'ees. qassi a matan beetiya maata mala meray diyo dumma dumma qommo dozzati qassikka hara dumma dumma irxxabati doosona.

Wolaytta dere asay ayssida kawuaa kawo xona yaagiyoga misilee naaqashshaara deiyaga kaqqoge de'ees. Ha kawo xoni wolaytta keehin bonchchettidanne wolayttan erettida kawottuppe issuwaa.

Asayi bana koshshidabaara biyoo wodee keehi shabbirissiyoonne dapurssiyoo gishshawu ta daroto Allaanaa xaaxi waaxi ayissiyaa keettaa daroppe dosikke. A heeran diyaa asayikka tana daroppe lo'enna.

Aaho haatta giddon gelidi wal'iiddi diya cora asay beettes. Eta giddoppe issoy ba huuphiya duge zaaridi ba gede xalaalan besses.

Hagee donoy meezetido qaalan dinnichchiya geetettiyagee ayba kattaarakka kattikko maanawu injjeteesi shin ubba A muumiya doyssidi qawu'e barbbariya daaxxin miinkka alenna.

baalaa bonchchanaassi yiidda asay duriidi beetees. qassi eta matan maata mala meray diyo dumma dumma mitatinne hara daro lo'iya irxxabati beetoosona.

Guutta kaame daro qommo buqura issi sohuwappe hara sohuwa efiya keehippe guuta gididda zamaana toga miishsha. Ha kaamiya darotto buqura caananawu maades.

Issi macca deeshshiyaa naa'u mentte deeshsha mara yelogappe issoy muleera O milattees. Deeshshiyaa bawukka karetta. I maray qassikka i dan karettaa.

Ha"i ha"i merettiya caammati tohuwara kanaara sulay giigaadan giigoosona. Issitoo issitoo ha caammati qassi daro miishshan shamettidi guutta wodiyan moorettoosona.

Asay nu heeran miizzaassi sugettay yiyo wode eriya asaa ehi bessidi sugissees. Ubba miizzaa qooriyan kushiya yeddi qaaciyo wode keehi yashshees.

Sa'ay qamidagan xomppiyan keehin puulattidi uttida zannaaqa keettay o keette? Hagaa keettaa awa heeran daro barchchettenan demmanawu danddayiyo? Eriyay de'iko oderkketi?

Xoossoo coo hagaa mala pooqee taassi diyaba gidiyaakko tankka asi haniyooba hananashin. Hagaa makiinaanne hagaa pooqiya be'in ubba yaa baada dada gees.

hariya caanidi shuchchaa matan esoogee beettees. hankko hariya matan qassi maata mala meray diyo dumma dumma mitatinne hara daro lo'iya irxxabati beettoosona.

beni wode asay banttana lo'ida wodiyan kiyidi paraa togoosona. etappe guye bagaara maata mala meray diyo dumma dumma qommo mitattinne hara dumma dumma irxxabati de'oosona.

Issi bootta maayuwa maayidda geela'o na'iya oyddu bagay de'iyo buqura oyqqadda boohuwa giddon uttassu. Ha na'iya bootta lo'iya shurabbiya maayasu.

Toophphiyaa orttodokise woosa keettan bantta huuphphiyan qophphiyaa wottida haggazanchchati iixaana cuwayiddi deosona. Etappe ya baggaara cora asaykka eqqiis. Ha ixxaana cuwaiyo ayba allaliyase?

Siiniyan kuttee ayifiya malatiya zo'uwan shaayetti buulettida tukke hoommotiyagee kumi uttis. Ha tukkiya uyikko asaa pashkki oottidi oosuwa oottanawu denttettes.

Issi dembban cora macca naati maararaziiriyan eqqidi gede simmidi xeellidi deosona. Ha macca naati de'iyo heeraykka bazzoti ekkiya soho milattees.

Naa'antto xekka luxetta keettay shuchchan giigidaagaa yuushoy qorqqoruwan diretti uttis. Toophphiyan naa'antto xekka luxetta keettaa giyogee udupuntta kifiliyappe biidi tammanne naa'antta gakkanawu de'iyaagaa.

Keehippe adussa asaa naati de'annawunne ubbakka zali'annawu go'ettiyo keetta keexxetiyo ogee keehippe malaaliya ogiyan keexetees. Ha keetta meeziyan hiillanchchay keexess.

Macca naati banttta puulaa naaganawu eti shammennabinne tiyettennabi de'ees gaada ta mule qoppikke. Eti hegaadan tiyettiiddi som"uwaniine aybakko iirltabaa kesaana tana erikke!

Taani hachchi coogada tarkka isppalttiya heeraa hemetta ekkana gaada biyo wode heezzu macca naati issippe eqqidosona. Eta giddoppe gaxaara diya na'iyo be'in tawu wozanay loccu giis.

Qoliyaa maayiyaa macca naata be'iyo wode tana keehi ufayssees gaasoykka qolee eta bollaa ubbaa kammiyoo gishshataassa. Qantta qoliyaa maayiya asay tana xoosso iitees.

Wolayttan ishatamaappe bolla tigire kawoti kawotidosona hegeetuppe kawo Xooni wolayttan wurssetta kawuwa. Ikka daro lo'o lo'o oosota nu wolayttan oottis.

Daro asati bantta duussaanne bantta keettaa kaalettanawu giyan gidin heeran dumma dummabata zal"oosona. Hagaa mala zal"ee issi issibzal"anchchata maaddiyaba gidikkonne seeraa naagidi zal"iyageetu bollan danuwa gattees.

Musliimeti bantta goyno saatee gakko galla awan de'ikkoka bantta de'iyoosan de'iyoosan gulbbatinne bantta godaa goynniyoogaa be'iyoo wodiyan keehi malaales .

Heezzu issi mala maayuwa maayiddi eqqidda asattadu gidon de'iya issi macara ba huuphphiyan tookkido buquray aybbe? Ha asatti maayido maayoy aybbippe meretti?

Nu heeran issi keehi gita hoteele keettay dooyettidaagan issi issi yelaga naati he keettan ushshaa uyi uyidi mattottidi biyoogee keehippe iitiyaaba.

Issi na'iyaa luxiya naatuppe giddoppe sinttawu kiyada luxissiyaagee odobaa xaafaydda beettawusu. Ubbaykka a xaafoogee likke shin koyro qaalay moorettis hegaa o luxissiyaagee bessana koshshes.

Laa ayba malaaliyaabee kase gidiko tukkee eqqi simmidi jabana giddon penttees. shin ha'i qassi tigetti gam"ida tukkee bootta siniyaa giddon penttiyoogee malalees!

Asay Kase katta baacaaninne harabatun cakkidi qoxzidi murutaa ekkes. Shin ha'i wodiyan kaamee cakkidi qoxxidinne shanxxan qolidi keehin injjeyidi immiyoogaa be'iyode keehin lo'ees.

Laa dumma dumma buqurata issi sohuwappe hara sohuwa efiya kaametinne harabatikka de'iyageetuppe hariya gaariya bollan hagaa keena mittaa aybissi caanidi hariya daafurssiyonaa bawu!

Ogiyaa doonan dozata tokkiyoogee geeshsha carkkuwa ekkanawukka xeelanawukka puulattidi lo'ees. Away xuuggiyo wodiyan qassi kuwatettawukka maaddiyoo gishshawu ha"i kawoy darosaa gattiiddi de'ees.

Dumma dummaa zammaana wode ehiido keettatu ubbaappe aadhdhidi daanaawu qassi miizzayikka yelettanawu keehippe lo'iyaa keettay wolayitta meeshsho keettaa. Ha keettayi ayi awankka irxxes.

Issi arssa yelaga na'iya dumma dumma sinttaa puulayanawu woykko loyttanawu maadiya miishshata shiishsha wotadanne tiyetaydda de'iyaro gidishshiin I som'uwa meray laa ayba lo'ii!.

Nu biittan de'iyaa kawo oosanchcha asati ubbay shiiqettidi nu heeraa asaa shiishidi zoridesona shin eti aybaa xeelliyaagan asaa zoridonaa ?

Hagee sawiyaa ixanaa cuwayanawu darotoo asay go"ettiyoo buqura gididagaa giyaappe ixanaa ehiidi a bolli bonqquwaara wottiyo wode keettaa sawuwaan tonggu oottees!

Asaa naati dumma dumma sohotun kawotettaaninne buzo duretun oosettida asaa naatu huuphphiya pashkisiya sohota biidi ufaytoosona. Hinxxoxxo parkiyan ufayttiya asatuugaadan zannaqqiyoogee aybba ufaysii.

Toophphiya kiike moconaa doktteriya ahimeda abiyi darotoo maata mera ashuuraassi immido xeelay maalaalees. Ha kiike moconay aawatettaa oyqqoosappe biitten daro laamee beettiiddi de'ees.

Issi sohuwan xekkaara de'iyaa gita keettay de'ees. He keettaa karen sa'an asay uttidaagaa gidishin, haahuwaara xeelliyo wode keettaa puulatettay de'anawu yeemoyiyaaga.

Wogga qophiyaa wottidi wogga koporttaa maayidi shooddiran woykko pilxxuwan sa'aa caddi caddi hemettiyaa asaa be'iyo wode taayyo aawaa aaway qopettees. Gaasoykka I qophiyaa wottidi hemettiyo gishshawu.

ha sohuwan uttida asatu qooday aappunee? qassi etappe ya bagaara ay mala meray diyo dumma dumma qommo mitattinne hara dumma dumma irxxabati de'iyoonaa?

Wolaytta wogaa durssay awa biittaa durssaappekka keehi lo'iyanne xeellin xeella xeella giya durssa gidiyogee tana qoppiyi wode ayba malaalees gooppa!

bulluliya motoriya toggida asaynne appe ya bagaara diya maata mala meray diyo dumma dumma qommo dozzati qassikka hara dumma dumma irxxabati doosona.

Issi hariyaa gariyaan zin'iyo pirashe hara qassi dumma dumma alllaliyawu maaddiya saaxiniyakka caanidi biidi de'ees. Yaa baggaara dirssay deiyo heeran dumma mittay qassi adussa zaafekka de'ees.

Issi wogga na'iyoshin pootuwa dendsaydda badalaa kushiyan oyqqada malaataydda yayyade gaada garssaara xeellaydda miiccawusu! A maayido maayoykka xeelliyo wode keehippe lo'awusu!

Issi issi eri pacco asi nu wolaytta biitta gidiiddi issito issito wolayttatettan yeellatees. Taani qassi wolytta gidiyo gishshawu daruwa ufayttaysinne yeellatikke.

Xoosso hagee ayaba lo"ii! Tana coo hagaappe qanxxa qanxxa ma ma gees, modhdho asho diyaage laa waano tana tuma laawussees.

Daro alamiya biitta ubbasan toho kuwaassiya kaa'iya citay baynna sohay baawa. Qassi daro eta maayoy issoy haragaappe dumma gidishin bootta maayoy tana be'anawu iitees.

Biittaappe pude simmidi penttiyaa keehippe michchiyaanne qassi he haattan mecettiko hara dumma dumma hargeta bollaappe muleera suppu oottidi xayssees geettees!

Naa''u asati boottaa maayuwaa maayidi naa''u qeeri naata idimmidi eqqidoosona. Yiirata be'iyoo wode, qeeri naata yelidi eta mal''uwaa be'iiddi ufayttiyooga mala harabi de'enna.

Issi zal'anchcha kattaa shammidi bayzziyaa bitanee kattaa caddis ay malakko be'iiddi des. Shin bitanee qassi ootti pogidi xeellanaagaa aggis i hagaadan caddiyoogan daro kattaa ayfee laalettes.

Issi timirttee keettan cora attuma naati nabbabbiyo woykko librariyaa paranjjattuwan yaagiyo keettan uttidi nabbabbidi deosona. Ha tamaaretti issi mala maayuwaa maayidi uttidosona, Tawu beni ta kanttada yiido oge hassayettees.

Tukkenne katta keettay beettiyaagaa gidishin appe kare baggaara asay uttidi tukkiya uyiiddi de'es. Awudekka tukke kettaassi hagaadan kare baggaara uttidi uyiyoosay daana koshshes ayssi giikko allaxxiyoosaa gidiyo gishshawu kare baggaara uttanawu dosiyaa asay des.

Ammaniya asay ubbay duge sa'an xuggunnidi saluwan diya xoossaa bantta mooruwappe maaranawu maarotaa woossoosona. Ha asatuppe dariya baggay kaimanne gastta.

Asay tukkiyaa essidi uyanawu koyrottidi caddiyoo tukkiyaa essanawu maaddiyaa buquraa ayba giidi xeeganawu dandayii? ha sohuwaa beettiyaa miishshati qoodan woysee?

Zarphphiyaa bollaara kaamee hemettiidi be'iyo wode tana keehi yashshees gaasoykka zarphphee asi medhdhidoba gidiyo gishshawu me'anawu danddayees. Xillo gidenna haattaa be'iyoode tana sheneyees.

hisaabiya tamaariyo maxaafaa yaagiya xifatee diyaagaa matan hara dumma meray de'iyo banddiray diyaagee hagan beetiyaagaa matan hara qassi dumma dumma keehi lo'iyaabatikka de'oosona.

Hageti kase wode nu biittaa ammanuwaa eehida eta qoodayikka hosppunaa gidiyaa asati maarara sa'an uttidaageta xeelliyoo wode eta eyiyaa yelu giisses!

haattaa issi sohuwaappe hara sohuwaa epaanaassi olaa bookiya asaynne etappe ya bagaara maata mala meray diyo dumma dumma qommo mitattinne hara dumma dumma irxxabati de'oosona.

Pa laa ha sohuwan beetiya asati diyaageeti aybaa miidi diyoonaa! Qassikka issi maata mala meray de'iyo miishshay diyaagee hagan beetiyaagaa matan hara qassi dumma dumma keehi lo'iyaabatikka de'oosona.

Beni ceega keettan shidhdhay darosan Des akka oydedan go'ettes. Shin ha wodiyan hagaa bason asay wottiyoogee lo'o gidenna ayssi giikko imattay geelikko kawushshes.

"Damota diratuwa" yaagiya xifatee diyaagee shuchcha keettaa qonccissees. appe guye bagaara qassi a matankka maata mala meray diyo dumma dumma qommo mitattinne hara dumma dumma irxxabati de'oosona.

Deeshshay asay shukkiddi ashuwa miyonne qassikka ashoy keehippe mali'iyonne koyettiyo asaara issippe de'iya so medosa. Ha so medosay mela heera dosees.

Daro harggiya qommuwa teqqana danddayiyanne maccawu attumawu puulaa gujjiya mittaa ayfiya qommoti dooretti uttidosona. Hageeta karttaappe simmin maanawu saynnisee zorees.

Wozanaa malaatay misiletti uttidoogaa miyiyaan a bollan de'iyaa xifatee qassi "LOVE" yaagiyaagaa oyqqidagee nu qaalan birshiyoo wode siiquwaa yaagiyaa birshshettaa oyqqiis.

Issi guutta na'iya ba huuphiya lemilemiya giyo dattaa dadissada zokkuwa zaarada eqqaasu. Ha na'iya ba huuphiya xeeran puulaa gujjanawu gozddaa aatta wottaasu.

Xoosso na'essi huuphphee ay milat? Xeelanawu giigenabay macca na'aa ayba lo'i? Issina I huuphphiyaa curppada qachchayda de'awusu. Laytta gaanawu asay asaa maanawu giigisido ogiyappe issoy hagaa.

Asay issi biittan issi issi baaleti bonchchettiyo wode ba wogaa maayuwa maayidi daruwa ufayttiyode tana iita ufayssees. Ubba he asaara dura dura giissees.

Sa'aappe pude simmidi dicciidi de'yaa mittaa puutiyaa milatiyaagee asi tokko bawu diicco nuni erenna gishshawu aybassii maaddiyaakonne erokko shin coo diccees!

Issi yelagay eqqidi lambba kaamiyan kunttidi de'ees. A achchankka dumma dumma miishshatika deosona. Ha sohuwan kunttidi deiyo kaamekka de'ees. Lambbawu gatee woqqe?

Wolaytta sooddo ambbaa ayssuwaa yaagiya malaatay beettes. Ha malaatay giddon dereta malatiyabata oyqqidi qaretta zo'onne adil'e cishcha meraara de'iyaa wolayttumaa qonccisissiyagee diyoogaa be'iyode hagee likke malaata giisses.

Xade baggay salo mera gidida kaamiya woxxayidda de'iyaara beettawusu. Hagaa mala kaamiya dosiyo gaasoy un'o heeraakka kanttiddi banana danddayiya kaamee.

Asay katam dumma dumma zal'iyaa zal'iyogan bana ayssees. Hegetuppe issoy michchiyabatanne ho'iyabata giigisiyogan bana ayssees. Hegetuppe issoy tukke keettaa gidishin giigisanawukka uttiyo oyddiyaa, keettaa h.h.milatiyabata koshshees.

Toophphiya potilikkaa haydan gita beraa bessida Ayaliya Lidatu beettiyagaa gidishiin I ubbatookka ba mino haasayaaninne ziba qaalan erettidaagaa gidishshiin aaga mala potolikkagna gidiyakko ayba lo'ii.

ogiyaa doonan beetiya cora asaynne qassi eta matankka maata mala meray diyo dumma dumma qommo mitattinne hara dumma dumma irxxabati de'oosona.

Oyssaa loytti colbbu ootti yeggidi kattido pilaa be'iyo wode taayyo doonan saassoy kumees. Ashuwaa pilaara gattidoogaa mooqiyan kaasha kaasha ma coo!!.